Niriba n zaya ka ye liiga dozima ka sheba ye liiga sabinli la bɛ piɛ foli zaya ka duu maa bɛ bahili pateesa nima ka sheŋɔ nyɛ zaɣa ʒehi mini zaɣa dozim laasabu.

Zama m biɛni ka yino kuli che o zabri puu ka zaŋ bini pobi o nyɛhi ka bari cheche ka yino mee zaŋ bini pobi o nyɛhi ka piri namda piɛlli jinjiɛm sabinli ka di gabi zaɣa piɛlli ka ye liiga piɛlli.

Paɣa ŋɔ gbibila baaji nima ka baaji nima maa nyɛ zaɣa bobigu sheŋa nyɛla zaɣa sabinli ka o so jinjiɛm waɣinli ka ye liiga piɛlli ka baaji nima maa sheŋa nyɛ zaɣa dozim ka do'so ʒɛ o nyaanga ka ye niɛn'sabla ka baaji sabinli pa o tooni.

Niriba n pɛ foli nibi niŋ bi piibupiibu ka paɣa yinɔ pun niŋ o piibupiibu ka zaŋ ti niŋ di adaka bili maani ka ye liiga ʒɛɛ. ka so jinjam sabinli ka adaka nim ayi kuli tam teebuli zuɣu.

Zama ŋo piɛla foolii ni bɛ toogi kɔm ka Silimiin so na be tooni ka gbibi gaɣa bɔbigu ka so jinjiɛm waɣinli ka shɛbi gba be o nyaanga yino gbibi la gaɣa piɛlli ka yino gbibi zaɣa sabinli ka shɛbi gba kuli pahi n gbibi gaɣa bihi n za bɛ nyaanga.

Ko'kpeɣu n kpe ka yino be tooni ka ye liiga boɣujihi ni zaɣa bankom ka so jinjiɛm sabinli n ʒiri buɣati kanna ka so mee be o nyaanga ka ye singileti ka gba ʒiri binyera o nuuni n kanna.

Niriba ŋɔ gbibila taba n zaya bɛ yino nyɛla paɣa ka ye liiga piɛlli ka di nyɛ zaɣa waɣinli boɣawaɣala ka o gbibi ninkuri'so so jinjiɛm waɣinli ka ye liiga piɛlli ka sheba tam zuɣusaa maa ka tingbani maa kuli nyɛ zaɣa nuɣuso.

sabiila nima mini polinsi n-kpɛri taba ni ka bɛ zaŋ bini n-gooi ba ni bɛ wɔligi ba ka polinsi maa shɛba zaŋ binyɛra din nyɛ gilaasi laasabu n-kpa kpa bɛ nini la kuli zaya daari zama maa ka tihi sa bɛ tooni.

Bihi n taɣari niɣi ka nyɛ bidibsi ata ka yino bɛ tooni ka yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipili ʒiɛ ka zaŋ liiga din nyɛ zaɣ nuɣso pa o boɣu zuɣu ka nirabaayi maa bɛ nyaanga ka yino so jinjɛm sabinli niɣi maa shab nyɛla zaɣ sabila mino zaɣ piɛla

Niriba ŋɔ piɛla foolii n kanna ka sheba ʒi bɛ luɣuli zuɣu ka bɛ nyɔ chendiri nima ka bini tam bɛ tooni ka bini pobi zaɣa ʒee ni zaɣa nuɣuso ni zaɣa dozim laasabu ka bɛ yerigi tanʒee ka zaŋli tam dizuɣu.

So n zaŋdi bolli n tiri so zama puuni ka kpa ninkpara ka yino maa ye liiga ka lee bi kpa ninkpara ka bukunima pa bɛ tooni ka zama maa pirigili wuɣi buku nima maa zuɣusaa sheba gbibi fooni nima ŋmaaharili.

Karim bihi n be bukunima duu n vihiri bukunima bɛ nyɛla bin ye niɛnpiɛla noli ka bɛ sheba ʒi nyaanga ha n gbibi buku nima pipa nima n vihira ka pipa nima maa nyɛla di mali anfooni nima ka buku nima maa sheŋa na be adaka nima maa ni.

niraba n ʒɛya ka yino gobi chinchin ka di niŋ zaɣ ʒiɛ mini zaɣ dozim ka dii bi moɣa ka yino maa mii dini moɣa pam ka o gba gobila chinchin ʒiɛ ka niraba ayi mii ʒɛ bi sani ka bi gobi chinchina ka di ku sansa bi zuɣu ni

Zama n chana ka gbubi bi baaji nima bi chana la ɛapɔt ka yino yɛ liiga gɔɣu waɣila ka nyaɣi baaji sabinli ka yino mi nyaɣi baaji piɛlli ka gbubi baaji ʒee n chana.

bɛ duronyila niribɛ ŋɔ n pa dikpun maa zugu ka niŋ dabi maa ka bɛ so chinchin piɛla ka bɛ yɛ liiga nima ka ziri bin yɛra ka so ziri kuɣu yaɣili maa mi paɣabi sani n bala ka bɛ zabira panpa bɛ nyaaŋsi zuɣu